Ensenene zisikire gye ziri omumwanya gumwe harimu nobutunguru nabwo busariiremu bukye bukye hariho nana ekifundikizo kifundwireho

Enju ya kanyina ey'amadaara abiri eyombikire narishi esigire erangi erikwera, kandi oruba rwa bumosho hariho endiijo eyareetana nayo eine erangi erikwera

Omukazi ayeshembire ekitambara ajwaire esapuri na blauzi ya buruu einemu ebimuri ayemerire nareeba sayidi ey'omu maisho enyuma ye hariyo omuti muhango ogundi oguri aharubaju rw'ogwe ni mukye.

Emotoka empango erikwera eriho abantu baingi, bashutamire aha mutwe omu ruguuto rw'eitaka aha rubaju rw'emotoka hariho ebinyaatsi reeru omu rubaju rw'oruguuto harimu emiti biringwa

Engaro zikwatsire ahari kompyuta ezo engaro omukono ogwa bumosho gujwaire eshaaha aha rubaju hariho akakopo kahandikireho ekigambo ky'orungyereza byona bikwatsize aha kameeza karikweruruka.

Enyamaishwa z'omukishaka ezine ebitsya biraingwa n'amaguru ana n'emikira eruho otwoya ibiri ziri ahansi y'emiti emwe eri aharubaju eyehereire Kandi harumu otunyantsi tigufugu harumu emiti eyetambatambikire.

Ebinyatsi bikuzire bikushusha ebyomire ahagati yaabyo hariho omuti gumwe gukozirwe nkomumutaka deru noreeba nana eiguru

Abashaija bari hamwe omu maisho gaabo harimu eshaho z'obutunda, ez'emicungwa hariho ekiibo ky'obutuguuru reero ondiijo ari omu maisho hariho nka omudaara mukye mukye hariho enyanya hariho ebigyenga ebihango aine n'ebiri omu kadeeya.

Enyamaishwa z'omukishaka ziine eihembe riringwa zazagira ahansi enyuma yazo hariyo emiti eyetambatambikire kandi ziri omu tunyantsi otwayoma.

Esente za Uganda zirikwingana emitwaro etano etano zikomire omu bicweka bina omu bubandara .

Esafuriya y'enziro efundikyireho endijo nayo y'enziro biri aha mahega harimu enku tiharumu muriro omu rubaju rwayo hariho ekidongo.

Omwana ayemereire aha rubaju rw'ekiti akikwaitse n'emikono ye naasheka aine obwina bw'amatama ajwaire tishati erikutukura erimu oburayini burikwiragura

Esefuriya yemere etekire aha mahega hariho esihaani aha mutwe aha rubaju rwayo obusefuriya obundi hariho n'omukazi ainami akwaitse esihaani omu maisho gye hariho esefuriya ey'okusikiraho obubanda kandi obuseeri bwe orubaju rwa buryo hariyo omushaija naatambura hariho n'omukazi ondiijo ari omunda yakatundubaare ashutami hariho entebe

Enyamaishwa z'omu kishaka ezirikwetwa embogo zeemereire hamwe omu erindiro ry'enyamaishwa ziine ebihembe bihango birikureebana, omu maisho gaazo harimu omuti gwemereire

Omukazi ehekire ekijega aha mabega reero omu eki kijega harimu omuhoro harimu ekibuyi harimu obudeeya nana ebindi bintu orubaju rwe orwa buryo harimu amaizi omu maisho g'amaizi harimu ekishaka kikuru

Haruho rawundi abawutu haruho piki ehekire omushabazi rawundi abawutu haruho ekibumbe ky'ekihundu haruho ekishushani Kya purezidenti wa Uganda haruho amaju agamwe ni maraingwa agandi nimagufu agandi gakiri ahakwombekwa.

Enyamaishwa z'omu kishaka ez'ebisya biringwa, amaguru maringwa na n'omukira guriho ebyoya. Ishatu zeemereire omu binyaasi reero enyima yaazo hariyo emiti eyenaganagire.

Omushaija ariyo nahigikira ente. Kandi ondiijo ari omu maisho nazibinga. Orubaju orwa orwa bumosho hariyo emiti nyingi.

amaato g'emereire aha maizi kandi rimwe ririho omuntu eyeshangiire ekigoofiira hariho ebyibo by'ebijuma omuri obutunda emiyembe, eminekye, wota meloni, emicungwa hariho n'amaizi

Abaana bari aha maizi aga rwecunda bakomorora omwe yateeka ahangaro ariho nanwa. Ondijo gariho niga mwiturukira aha ngaro ze.

Omushaija navuga piki omu ruguuto Kandi orubaju rwe rwa bumosho niharetwayo enyamaishwa yo omu kishaka eye bisya biringwa n'amaguru maringwa, nakashera kakye eine n'otuhembe.

Omushaija ayemereire akwatsire ebi arikushubura omu ngaro ebindi abiheekire aha mabega omu maisho gye harimu emotoka eyemereire omu rubaju rw'emitoka hariho owapiki omushaija ashutamire ahari piki omu maisho g'emotoka aharimu enju

Ekibira ky'emiti erikwetwa eya payini deni orubanju orwa buryo hariho akakuutu nikaraba omuri ekyo kibira deni okugarura sayidi ahaifo omushonda hariho otunyaatsi tukye tukye.